Ŋutsu geɖee nanyi ɖe emɔ ŋu eɖewo kɔ nane tsio ŋkume eye wole nane kpɔm le emɔa dzi eɖewo le alɔgbɔnu kom. Amadede, amagbo m.., madede kple egbe ƒuƒu ƒe amadedewo sɔgbɔ ɖe eme.

Ɖeviwo wɔme ene le etɔ aɖe to eye wo katã wole bɔkiti le tsi kɔm wole eɖewo le alɔgbɔnu kom. Ye ewɔ abe anyigba nye anyigba ƒuƒi.

Dukplɔla le teƒe sia eye eƒe ŋtsimewo hã le eƒe megbe. Ke ekɔ afɔ eye wokɔ ƒo bɔlu ɖe ya me. Wo katã wole bɔlua kpɔm le eyea me le nu kom.

Eŋu geɖee wole teƒe sia, amewo hã le eŋuawo dome, ke eŋu yawoa, amewo gbɔna eŋua ɖo ge woakɔ kɔ woakɔ tso teƒe sia kɔ yi ɖe teƒe vovovo le dukɔ me.

Asime eye nuɖuɖu kple nunonowo sɔgbɔ ɖe teƒe sia. Nyɔnu ɖeka lɛɛ enu yi ke wòaƒle ele asi dem eme. Ke nyɔnu vevelia yi ke nua dzramaa, enɔ anyi ɖe kotokudzi. Ke elé kotokuvi ɖeka ɖe asi. Ame bubuwo hã kpa vi ɖe eme va yina.

Ɖekakpui dzaa aɖe tɔ eye wòdo awu dzi kple anyi helé bangi ɖe asi eye ahavivi aɖe hã le eƒe nuɖusi me. Ke le eƒe megbe la eziɔ ɖe ati aɖe ŋu

Nyɔnu aɖe le nuɖuɖu mam na ɖevi sue aɖewo ke nyɔnua do kuku do awu hee kpakple, ɖeviawo hã kɔ nuɖuɖua le woƒe agba me wokɔ gatsi kɔ da ɖe edzi na wo.

Nyɔnu nɔ anyi ɖe zikpui dzi yɔle kplɔ ŋu hele asi tem ɖe emɔ aɖe dzi eye atukpa aɖe hã le ekplɔa dzi kpakple agbalẽ hã.

Asime yike nyɔnuvi woame eve wotɔ ɖo le woƒe agbawo gbɔ, yike wo le atɔtɔ kple akɔɖu, tomatosi kple ataɛi kple akutu kple nu vovovowo dzram.

Ɖevi aɖewo nɔ anyi ɖe egli aɖewo megbe, eye ye eɖewo le nu kom, ɖewo hã le dze ɖom, teƒea ƒo ɖi, ewɔ abe kotoku aɖewo hã le afi ma.

ɖevi aɖe wɔ eʋu kɔ da ɖe eƒe mɔ dzi eye yaŋtɔ mlanyi ɖe eʋu yike wò wɔ gbɔ eye enya le kpɔkpɔm nɛ yɔwole nukom eye xɔ katã yɔ kple fefe nuwo

Hadzidzi le edzi yim eye ʋeɖuɖu hã le edzi yim. Hadzidzi kple wɔɖuɖu ya wɔm nyɔnuvi wo ame ve wole. Wokɔ kente kɔtà. Eye wokɔ atsyɔ̃donuwo, wode alɔnugɛwo kple afɔgɛwo kple kɔmegɛwo katã.

Ŋutsu kple nyɔnu kple ɖeviwo, otso tɔsisi dzi, oɖitsa tso tɔsisi dzi heva dukɔ bubu me, eye wole wo hem le woƒe akoro me va go ŋu eye kpovitɔ hã le teƒe ma.

Ŋutsu ɖekakpuivi aɖewo lé dukɔ ma ƒe dzesi dede ɖe asi, yi ke ƒe ameadede le vovovowo wo katã wo ta vɔ ɖe ali, eye wo kɔ asigɛwo kple atsyɔɖonuwo kɔ ɖe kɔme

Amewo tɔ ɖe woƒe xɔ mɔnuwo, eɖewo le alɔgbɔnu kom, eye eɖewo hã nɔ anyi eye eɖewo tsitre, eye eɖewo lé atsyɔɖonu, fiawo ƒe atsyɔɖonuwo ɖe asi kpakple aba yike dzi wonɔna la hã le.

Nyɔnuvi dzea ɖe le eƒe xɔ me eye wole gatsi kple kupu sue aɖe ɖe asi. Ewɔ abe eku nane le kupua me be yakɔ de nu me eye wole alɔgbɔnu kom. Ke nɔnɔme tata vovovowo le xɔa me. Gatsiwo le eglia nu.

Afɔku aɖe dzɔ le mɔdodoea me. Eye ame abe ŋutsuvi woame ene wole afɔkua ƒe nuwo fɔm le mɔme be eŋuwo nakpɔ mɔ. Ke Kpovitɔwo ƒe nɔnɔmeta, dze nɔnɔme hã le dzedzem. Woƒe ŋu le emɔme eye wole nu sia nu wɔm be enu wòayi.

Fɔku gãa aɖe dzɔ gake la amɛkee dzi afɔkula dzɔ ɖoa, ele anyigba le veve sem, eku eye Dadaa kɔe ɖe atata le avi fam. Ke ama ɖewo tɔte ɖe adzɔge eɖewo lé woƒe mɔwo ɖa si kɔ le wo ɖem. Ɖeko eɖewo ɖeka tɔ ɖi ya hã le wo kom

Nyɔnu abe woƒe xexlẽme le abe ade, wotsɔ tsikuƒe eye wolé agbawo ɖe ta, eɖewo trɔ mo hele afi bubu kpɔm eye kpɔtɔeawo dze ŋgɔ yina afi si woyina.

Ɖevi aɖe lé eŋu ɖe akɔta hele ŋua ƒom le ƒuƒoƒe aɖe. Ke dadaa tɔ ɖe megbe. Ɖevi kpɔtɔewo hã tɔ ɖe adzɔge helee kpɔm hele nuwɔna katã desi demee.

Dzɔdzɔ me nusrɔ lawo le o ƒe xɔme, o do asi wuwo eye o le ekplɔ̃a ɖe ŋu, exɔme ƒe amadede be kpakpa ɖewo le ɣee, eye o kɔ agbalēwo kɔ kɔ ɖe ekplɔ̃ hã dzi.

Dukɔmenyahelawo le takpekpe aɖe me eye eɖewo lé zikpi ɖe asi. Ŋutsuwo sɔŋ. Eɖewo lé enu yi ke woléna ame ɖe edzi ɖe asi.

Ɖekakpui kple ɖetugui aɖewoo wotɔ ɖeee teƒe sia. Ɖekpuiawo geɖee abe ene naa nyi eye ɖetugbuiawo hã wodo awu nyakpɔnyakpɔ. Yaowo hã wotɔ ɖe nyi.

Nyɔnuvi geɖe yi ke o nye yevo woa o nanyi eye kpɔtɔeawo tsitre, ke o le ese dzim, eye o le asem ka.

Amewo va ekɔdzi dɔdaƒe eye wò katã wòle woƒe kɔdzi gbalẽ ɖe asi. Ke ame gbãtɔ yike nye nyɔnua kɔ asi kɔ da ɖe akɔta eye eye wole nume tsotso xɔm. Wòle nume tsotso xɔm le esi.

dukɔme nya helawo wóle wóƒe xɔ me eye wóle enyawo dzro kpɔ ameha vovovowo ŋutsu kple nyɔnu sia eɖewo dó awu yibɔ eɖewo dó awu hɛ eɖewo dó awu

Ŋutsu woame etɔ̃ wova woƒe agbleme, wova la etsi kɔm ɖe woƒe nukuwo dzi ken uku siawo ƒe amadede le mumu eye eve wolé..,

Ame geɖe yike enye sɔhewoa kpakple ɖeviwo siaa, woge ɖe etɔsisi me eye wole etsi lem le dzidzɔ kpɔm, le aza ɖum, le vivi dom ɖe wo nɔ nɔewo ŋu.

Nyɔnua ɖe le asime le nu vovovowo dzra. Akutu le eƒe ŋkume kple enu vi vovovowo hã eye nyɔnua ƒo ɖa ɖe ta ye wo wotsɔ kɔ anyi ɖe eƒe afɔ dzi eye wole ɖeka ɖe asi.

Nusɔsrɔ̃ kple nufafia ele dzi yim abe ale yi ke nufiala nɔ anyi ɖe nusrɔ̃lawo dome. Ele enu fiam wo eye wòkɔ agbalẽ kple eƒe baagi kple eƒe nuŋlɔtsi kɔda ɖe eƒe ŋkume. Ke woŋlɔ nu ɖe ekpe yibɔ aɖe dzi le wo megbe.

Ame aɖewo yi ke wo le wp nɔ anyi le ƒuƒoƒo me eye wo le gbe dom ɖa hele kɔnu wɔm ɖe ame yi ke dukplɔla yi ke woda megbe na be yewoa da kɔ na woava aɖu yewo dzia wo le eƒe dɔwɔna wɔm.

Ame geɖe va ƒoƒu ɖe dutoƒo eye woŋlɔ nuwo ɖe agbalẽwo dzi eye ɖewo kɔ dukɔme ƒe dzesidedewo de awu abe awu ene eye wole eŋuŋum le yame.

Nyɔnu wo ame etɔ̃. Etɔ̃a katã kpa vi ɖe me ke enelia hã wɔ abe yehã tso eƒe nɔƒe va yina ɖe teƒe bubu ke kpɔtɔe hã yina ɖe woƒe ŋgɔgbe. Eɖewo kɔ agba ɖe ta ɖewo hã li ɖe asi.

Exɔ gã aɖe le teƒe sia ke eƒe amadede le abe amakpaƒuƒu ene kpakple enu ʋii ʋie eye atsiwo hã yi ke be amadede le mumua wole exɔ ŋu.

exɔ me yike nye anyinɔ xɔme nɔnɔme tata le egliaŋu eye suɖi yiwoke nɔna zikpi me hã le zikpia me kpakple anyigbã hã nyakpɔ

Agba le teƒe sia, ke nyɔnuvi woame ene wole nu ɖum le gba me. Woɖu nua kata le gba me eye ɖeka bla ta. Wo kata wole alɔgbɔ nu kom elabena woɖu nu ɖi ƒo ke vevelia be ɖe wo megbe.

Mɔzɔla gbogbo aɖewo zɔ tso teƒe aɖe yina ɖe dukɔ bubuwo me, bubu me. Wokɔ woƒe bangiwo kple woƒe awuwo ɖe megbe eye wole zɔzɔm.

Ŋutsuvi dzɛ aɖe le eƒe mɔ ɖe asi eye wo le enuwo tsia kpe. E mekpɔ amadede.

Nyɔnu wo ame eve wotɔ ɖe nusiaka ŋu. Eye koklo hã le teƒe ma. Teƒea le abe kɔƒem ene. Wotɔ ɖi eye wole dze ɖom. Ɖeka ɖo asi ali. Vevelia kɔ asi ɖeka kɔ lé kaa ye wòkɔ asi ɖeka ɖo ali.

Atiglinyi yi ke woƒe gbɔsusu me sɔgbɔ wole enu ɖum le egbe aɖe dzi eye tɔsisi hã le va to woƒe ŋkume, ke ame aɖewo hã nɔ woƒe ŋu me va to eŋu mɔdodo aɖe dzi le wo megbe.

Ŋutsivi aɖewo yi ke woŋlɔ nu ɖe atikpakpawo dzi le awu yibɔwo me kple awu yi ke ƒe amadede le abe sika kpakple ʋe mea yi ke wodo kuku dziwoa wokɔ nua ɖe asi hele nu ƒom.

ekuteƒe le edziyim ye aɖaka le wóƒe ŋkume ke ŋutsuaɖewo le efli me hele gbedom na eku ƒomawo be hele akɔfam nawo